K94 la ga` ka bibiiri na` p4gle orbare, k aka`a p1gle bogti kuruu ky1 su kootu na` e suunee. Ka ka`az me` su kparoo koo e d4re. Ba 4nn4 la a k94, ka noore a be ba puor.

Noba yaga arԑԑ la, ka ba mine su kootu naŋ yi teԑvaare, ka ba mine su kootu zeere, ka ba vͻgele zupile. A zupile mine e la peԑle ka a mine e zeere, ka vũũ poolo be ba puoriŋ. A e wogiri.

Noba yaga lԑ la zeŋ, ka ba mine are. Ba mine su la kpare-sͻgelͻ, ka ba mine su kpare-peԑle ka daga biŋ. Ka ba mine vͻgele zupile. A zupile mine e la sͻgelͻ, kaa mine e peԑle.

Laa la biŋ, ka taalea be a zie kaŋ, ka ma ka makeni ba naŋ kyeeŋ meŋ be a zie kaŋ. Ka zeɛre be a poɔ. Ka bɛŋɛ bebe, ka mui bebe, ka zɛvaare bebe ka Gyɛlee meŋ bebe.

Noba yaga arԑԑ la. Ka pͻge bԑroŋ kaŋa seԑ moŋkurisͻgelaa a su kparoŋ naŋ yi ne tampԑloŋ. Ka ka a pͻge kaŋa a leŋ wagyԑ o nyaa. Ka ba mine vuuni ka ba mine tuo orͻbare, ka lͻԑ are kͻge ba, ka talaare ane orͻbare biŋ kͻge ba.

Nyoore neŋ ŋmeԑlԑ la, ka lͻԑ are are, a sͻͻ sͻͻ, ka derri le. Ka sokoͻraa peԑlaa lͻԑ zie na, ka lͻԑ zoro a sokoͻraa poͻ. Ka noba meŋ te are tͻͻre lԑ.

Noba la are a su kparzeere a vɔɔle zupelpeɛle kaa kaŋa soba toore o nuuri bonzeere. Ka kaŋa meŋ toore o nuuri bontoore kaa yi na wo tampɛloŋ. Tepo biŋ kɔg ba la, kaa kaŋ soba te are tɔɔre zaa kyɛ kaara ba.

Lɔɛ la gaŋ. A lɔɔre kaŋa e la zeɛ kaa niŋesogɔ ŋmor kaa lɔre kaŋ e pelaa a e kpoŋ kaa nimisogɔ zɛŋ do saa ka dɔɔ are a seɛ kur-gbɛwoori naŋ e pelaa kyɛ su kparepelaa meŋ ka kaŋa soba meŋ su kparesuuni kyɛ seɛ kuripelaa.

Noba la are a su kpare kyɔɔ kyɔɔ a nyɔge taa nuuri a zɛge ka do ka sola bone biŋ ba nimitɔɔreŋ ka teer be ba puoriŋ. bayɛre, ba mine yere la kɔkɔlɛɛ ka bamine laara.

Pɔgeba bayi ne dɔɔ la. A pɔgeba bayi su la kpare ka a yi tevaare ka pɔge kaŋa eŋ walantembuuti ka dɔɔ meŋ sɔre te su teraaza a su kparoo naŋ yi nyɛ tɛmpɛloŋ ka ba sɛllɛ teere ateere be gboe poɔ kyɛ a teere mine meŋ be ba puoriŋ are dendeŋ.

Lͻԑ ayi arԑԑ la. A lͻre kaŋ yi la vaare ka kaŋa meŋ e bompelaa. Noba are la a lͻͻre nimitͻͻreŋ. Ka sori gaŋ wag aa, ka dͻͻ naŋ su kpare-nuwogiri a zͻͻŋ moto sͻgelaa ka pͻlͻnteŋ be oo nimitͻͻreŋ.

Dɔɔ la zeŋ a seɛ toraza a yɛe kpare nuwogiri a maala gaase. Ka bibilii zeŋ kɔge o kaŋa ba su kparoo kyɛ o seɛ la toraza. Kaŋmeŋ guoli la o gbɛɛ zeŋ teŋɛ. Kaz ba mine are dendeŋ. Teere be la ba puoriŋ.

Bibiiri la be babɔge poɔ a ɔnnɔ kõɔ. Ba ela bibiiri banaare. Ba zaaŋ taa bootiri a ɔnnɔ a kõɔ a booti kaŋ waa la pelaa a bie n kaŋ su la kparoŋ ka o waa dɔre. ka ba zaa ɔnnɔ a kõɔ a babɔge poɔ.